Meeshan waxaa kuyaalo saxdex guri sadexdasi guri mid waa madaw iyo cadaan albaabkiisuna waa cadaan

Meeshaan waa see protect waxaa laga soo saraa saliida caruurta iyo kareenka

Waxaan meeshan ugu jiraa carbiik yar caddaan ah iyo shaandamiir dhexdiisu tahay haddaan oo shah lagu shubayo tirmuus

Waxaa meeshaan ka muuqda guryo la dhisayo waxaa dhulka yaalo alwaxyo waxaa waddada marayo gaari guriga la dhisayo waxaa saaran hal nin

Meeshaan waa meel beer ah beertaas oo kasoo bax day ba baay ba baaygaas oo kalar kiisu yahay cagaar caleen tiisana tahay cagaar ama doog

Halkaan waxaa yaalo sariir iyo joorari ay ku hurdaan caruur yar oo guriga joogo

Halkaan waxaa yaalo saxan uu ku jiro bur oo la miirayo oo la dubi rabo burkaas oo badan

Meeshan waxaa iga muuqda kaamiro midabkeedu yahay mido soonkeedu yahay caddaan

Halkan waxa ku qoran kaluun ku qoray Barkaado ookakooban lanbar koobcaano ,koob Saliida, Hal xaboo liin dhanaan ah

Meeshaan waxaa yalo jawaan jawan kaas oo kujiro Bas baas basbaaskaas kalarkisu yahay cagaar jawanka uu kujiro kalarkiisuna waa jaalo

Meeshaani waa qol qolkaas oo darbigiisu yahay cadaan halka afka alababka hore yahay mutuleel cadays ah iyo qaxwi albaabkuna uu yahay qalin iyo dahabi darbiga korana waa waayt (white)

Halkan waa masaajid dhulku waa qaxooy guduud waxaa taagan niman qamiisa wata cimaamado wata